Bokiti, ɗon naftira bemai ha nyeɗuki diyam, ko lotuki yaha yiiwa beko nanndi ban ni mai.

Gammaja special stow mana pellel be sigata kare, kobo shagoji jamanuji gidan sama on awa go o didi.

Mota kolo bulu. Be nasta ɗum yaha pellelji. Wance be majum. Be ɗari ha sera sare. margal fuɗejo nɗa lambatuwa gefe.

Yeri sarka yankunne kare faune je roɓe naftirta be man ha faunuki.

Saloon shago pellel rooɓe be yahata, be lottina ɓe hore, ɓe mora ɓe, wanna ɓe nyebam, ɓe foɗina ɓe gasa, be ko nandi be bannin.

Saddere ɓe ɗo soppira leɗɗe be may, ndaa soo laɓi ta'ugo kaatako jey kafinta'en naftirta be maajum.

Nyebbam wujugo, ɗo wo'ina ɓanndu ɗo wo'ina sosay.

Labiji fere-fere, be almakaci ha gefe. Ɗon naftira be mai ha kare kicin, ha ta'uke haako, kusel be ko nanɗi be maji. Be almakaci ta'uki kare, be kuje ko nanɗi bei mai.

Poto kopi mashin mashinwa be naftira ta be majum ha fi’uki ɗefte fi'uki ki be konandi banni ɗo naftira be yite ni ba ko janarato ko sama

Firij manga pellel sikiki hunde ngam ta vonna ko feunuki kala njaram ko nandi be ndiyam, fanta, ko kala kuje njaram ɓe yiɗi fewa lowa ha nder majum, naftira be hiite ko soola.

Puccu ndanewa ɓeɗo naftira be majum. Ɓeɗo va'a ɗum ɓeɗo fauna ɗum musamman sarake’en.

Silin p op ɗowajara be man ha sare nafanira sara bwai amanga ko juki siling sabo wara b pop wai don nafa ha soduga fewana sodu sosai.

saarei gidansama hawa gotel Maadi jamanu be kwano rufi ɓalejum geege ji atata huwota do’a.

"Moota" moota nastuki wancha ya ha diga wuro yago e wuro ko hajeji wancha ɓe man ngam yago jahangal ko nandi banani.